Metosha moshikunino shono shiinamwenyo omuna iinamwenyo oyindji ngaashi oongolo noosino nuumenye iinamwenyo mbino oya gamenwa nee omolwa opo yaakane po.

Oshimbombo ongalamwithi yaShiteni, osho shimwe shoka shi holike kaayambo shomahangu na ohashi telekwa nee nawa e tashi tulwa melilo lyoka hali kala lyatungwa noombale nomapi.

MoNamibia olyo ehala limwe ewaanawa noshilongo sha yambekwa naampono ombuga yatsakanena nefuta ohaku kala kuuwanawa kuna oondundu dhomavi ngono ga gongelwa koombepo.

Ondjamba Kahenge osho oshinamwenyo shoka shimwe oshinenenene hashi adhika mEtosha lyanuumbamba noshina omukoti. Oshinamwenyo shika nana aantu unene iilumbu okuza kiilongo niilongo opo yeye yeshitale.

Aanafaalama mbono yena oofaalama dhoohi oha yeya kumwe, eta yiipe omayele kutya oohi ohadhi munwa ngiini nonkene onkalo mo yina okukula.

Oondhila ndhoka dhomaludhi goomakodhi odhi hole unene okukala dhalonda komiiti ndhoka dha sa, ndhoka dhaa na omafo, dha londa kuuntsele tadhi huhulukwa okaantenya.

Mombuga nee mofuka mono ohamu kala omiti omile, aantu ohaa kala ya totamo uundjila wawo wokweenda mboka waninga oshinano oshifupi.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno nomayemele, ohaya longitha owala ominino, ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno ndhoka hadhi kala tadhi ziya omeya gu uka pomakota.

Etango ngele ta li kapa oyana, ohali monika nawa ngele we li talela komeho gomeya. Ohali kala lyatiligana nawa, nongele omuntu weli tala oho kala wu uvite nawa nomwenyo guli pehala.

Mombuga omuna eendundu mo omuna wo omamanya giilonda ngoka ethimbo limwe to hala wutye oga ntentekwa kumwe kaantu aawe eshito lyaKalunga owala mo ohamukala muna oomwiidhi niihwa iishona moondundu.

Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okupulula niipululo yoondoongi nenge Okupapula nomatemo, Ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli tawu tameke okufula mevi

Iinamwenyo mbyono ye edhililwa mokashana ohayi ya okunwa kondombe notoyi adha yili po ondumba ngaashi uumenye, oosino, oompo, ooshimbungu nookandje.

Aantu mbono haya zi kiilongo yimwe taye ya okutalelapo oshilongo shetu ngashi iilumbu oyi hole okulala unene moondundu omoya dhika uutenda wawo yo taya kala ne taya kutha omathano yo oya vule yeku ulike kiilongo yawo.

Aanafaalama mboka yena ohokwe yokumuna oohi, ohaye ya kumwe, etaya itulilemo omayele . Nohaya etelele oonayilona moka muna uuhi uushona. Noonayilona ohadhi umbilwa momeya opo uuhi mboka uushona wu vule okukoka.

Aanafaalama mboka yoohi noyena ohokwe yokumuna oohi yamwe ohaya ka tala ombuto taye ya yakune muudhiya wawo. Ohadhi ende nee dhili momayemele etaye dhi umbile mo nee.

Mongashingeyi aanafalama oyena omukalo omupe gwokutekela iimeno, ihaatekelewe nomayemele ashike oyena owala oopayipi ndhoka dhatsa pomakota giimeno ndhoka hadhi kala tadhi ndonda omeya.

Aanafaalama mboka yomandjembele ngele tashiya pethimbo lyokuteya , ohaya ipandula na ohaya kala ya nyanyukwa , oshoka iitayi ayihe yomandjembele ohayi kal ya napakana omandjembele giima nawa.

Aanafalama mboka yena uudhiya woku muna oohi ngele taya tekula oohi dhawo ohaya tula mo oopulasitika momeya tadhi tala ma kombanda yomeya dhina iikulya, niikulya ohayi kala tayi shisha yuuka momeya.

Mongashingeyi aanafaalama nomokwenye ohaya vulu kunu owala iinima yawo taye yi tekele nomeya ngoka haga pompolwa moondama. Ohaya pulula owala pokati yathiga po oondjila oonde moka omeya haga kala taga kunguluka opo gatekele omidhi dhiimeno.

Opena omahala gamwe ngoka geli giikalela kokule naantu oye hole okuyako ngele yapewa omafudho oko nee haya yi hono taya ka ihuvitha eemwenyo dhawo nawa ee taya tula oomwenyo dhawo pomahala.

Mombuga ya Namibia omuna oondundu nomiti omishona shona dhili mpaka naa mpeyaka nomwidhi omushona, kamunasha iihwa oyindji oshoka ihamu lokwa lela, ohapu piti ethimbo inamu lokwa.

Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okupapula nomatemo nokupulula nuusino noongombe. Ohaya kutha owala omambakumbaku ngoka ge na omatemo nomuule wethimbo efupi embakumbaku olya mana nale okupulula epya alihe.

Opena aanafalama mboka yena oofalama dhiingulu nenge haya munu iingulu, niingulu ohayi kala ya ningilwa uundunda wawo moka omo hayi lala, mo omo hayi pewa iikulya yawo, omeya, niikakole.

Aanafaalama methimbo lyoshinanena, iha ya tekele we nomayeleme. Ohaya tekele owala noopaipi dhono hadhi kala dhe enda pomakota giimeno, dho tadhi kala tadhi shisha omeya, gu uka pomakota giimeno.

Aantu ngele yamana oompale iilikolomwa yawo mbyoka ya longa oha yeyi pungula mooshako. Tayeyi fala ihe yekeyi fandithe komatala opo ya vule yi ilikolele sha shomondjato.

Aantu ngele taya teya oohi dhawo, yamwe ohayedhi teya nokutulamo omilavalava, yamwe ohaya tulamo oonete, yo onete tayi yuula, yo tayi etelele oohi momeya.

Aantu mbono ye na uunongo wokutekula oohi, oha ye dhi tekula, ta ya kala ye na ondoloma ndjono hayi dhindi mo oonyata.

Metosha nenge mokuti ohamu kala oongolo. Oongolo ohadhi yi nee tadhi kanwa kokadhiya nenge kokatale hono hadhi nu dhili momukweyo nenge dha halakana.

Opena aantu mboka ye hole oku tekula oohi, aantu mbo yehole okutekula oohi oha ye dhi ningile okadhiya nande ondoloma taye dhi tulilemo omeya niikulya taya kala nee taye dhi tekula.

Aantu mbono ya huma komeho noye na omashina ohaya kunu omiti dhawo, omiti tadhi ende dha endjelelithwa kiitayi opo nando otadhi imi itadhi gu po.

Mboka ye na ofaalama yokutekula oombaka ohaye dhi ningile okandama kokuyoga, oshoka oombaka odho iinamwenyo mbyoka yi hole okukala momeya kehe ethimbo.

Uuna aantu ya teya iilikolomwa yawo yo momapya ngaashi, iilya, omakunde noofukwa oha ye ke yi landitha ye yi tula mooshako.

Aanafaalama mboka ye hole okutekula iinamwenyo oyi igililwa kiinamwenyo. Ohaa vulu okukala ye li ngaashi noonduli taye dhi uvitha nawa.

Aantu ohaya ningi oondama dha fulwa nee moohuke mono hadhi kala dha kundukidhwa kongwena. Moondama ohaya tula mo oohi.

Mokuti nenge mombuga unene meendundu dhoka dhevi lya gwongelwa kombepo ohamu kala aantu taya tuka mombanda, yatya uunima woku tuka mombanda

Uudhila ohawu ningi iihandhila yawo yayooloka ,moka hawu teya omwiidhi , tawu ningi oondunda dhawo dhokulala nokulangela omayi gawo , nokwiiyuvitha uupyu pethimbo lyuutalala.

Mbono yena ohokwe nohole yoku tekula nawa oohi, ohaya tula oohi muukololo wayooloka . Oohi tadhi kala mono tadhi pelwamo iikulya opo dhikoke nodhivule okuvala.

Aanongononi ohaya ende mombuga moondundu taya ende nee taya nongonona, taya tala kutya ombuga oyili ngiini noondundu odhili ngiini opo ya vule ya ka shange omishangwa.

Pethimbo lyomvula oondjuhwa oha dhi kala dha nyanyukwa sho dhili momwiidhi ta dhi konaakona uupethipethi wadho, dho tadhi nuka ta dhi shomona omwiidhi nuupethipethi.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula, omatemo ge li nee mevi taga halakanitha nawa evi, opo evi li vule okunengena, opo oonkenya dhi pite mo nawa.

Aantu mbono ya za kiilongo niilongo taya talele po Namibia ohaya ende momithitu nomombuga taya tala uunshitwe niinamwenyo ngaashi oondjamba.

Aantu ohaya nete mo oohi ngele ye wete dha koka. Haa tula onete momeya yo taa nana nee onete oohi dho tadhi yi meni, yo taye nanene yu uka komunkulofuta nenge komunkulolonga.

Aantu mbono yehole iinamwenyo ohayeyi tekula ngaashi wo oombaka . Oombaka ohadhi ningilwa okaima kadho okukulila nokaima kokuninwa omeya .

Oondjuhwa ngaashi omakondombolo ohadhi ningilwa iikuku mono hadhi lala. Ohadhi tulilwa mo omwiidhi, opo dhi kale dhi li kombanda yomwiidhi, dhowo dhi vule oku lala komwiidhi hoka.

Aantu mboka yena oofaalama dhoohi ohaa topola omeya miikololo noohi ohadhi kala mo dhatopolwa nohaa tula iikulya moondama opo oohi dhivule okulya.

Eehi ohadhi tewa ngaashi oohi dhono dhomakende, odho unene dhi holike. Ohadhi tewa nee tadhi landithwa kaantu.

Opena aantu mbono ye na uunongo ngaashi aantu mbono ha kutiwa aayelele mbono ha ya zi mombuga. Oyena uunongo woku thaneka iinamwenyo naantu komamanya ngono ge li mombuga.

Aantu mbono haya ningi oondama nenge oondama dhokukala oohi. Ohaya fulu elambo e taya tula mo oothayila, moothayila mono omo nee hamu tulwa omeya mono hamu kala mu na oohi.

Oohi ngele dha koko, aanafalama oha yedhi yuulumo opo ya vule yekedhi lye nenge yekedhi fandithe, ngaashi oohi dhoka oonenenene hadhi kuthwamo lela

Moondama mono hamu pungulilwa nenge hamu tekulilwa oohi, ohamu kala tamu tekelwa omeya tagazi koopomba. Naanafaalama ohaya kalapo nee, taya tala omeya shi taga yimo.

Aantu mboka yena iikunino yoohi. ohaye dhi tekula noku umbila iikulya momeya opo dhi mone iipalutha dhi vule oku vala uuhigona nawa.

Aawambo oye na omuthigululwakalo gwoku ninga oondunda dhOshiwambo, oondunda dhono hadhi ningwa nomwiidhi nomoondhopi dheloya omo hamu lalwa nenge mokupungulilwa.

Aantu mbono haya ende moondundu ohaya toto mo okandjila sigo katsu. Mokandjila mono ngele katsu omo nee haya kala taya ende, taya yi nande okiilonga nande ye na ngaa mpoka taya yi, taya kutha ondjila ndjoka ofupi.

Komulonga hono unene gwaKavango aantu ohaya yi ko ye li muumbautu mbono hawu hingwa momulonga, yo taya kutha omathano getango sho tali yi mo, ngono haga monika nawa.

Miikunino yimwe omeya ohaga tekelwa moshinima shafa ondama oshiluudhe mono nee omeya haga yenye taga endelele molwaashoka oshinima oshiluudhe ohashi yenyeke tashi endelele.

Aantu mbono ye na oofalama dhoohi ohaye dhi tula moondama nenge momadhiya mpono haye dhi pele iikulya opo dhi kale dha paluka nawa, opo dhi vule okuvala.

Aanafaalama yamwe mbono yoondjuhwa ohaya tula oondjuhwa dhawo kehala hono hakutiwa oshikuku, hono haku kala iiti ya shigakana, noondjuhwa ohadhi kala nee dha londa kiiti hono dhili momukweyo.

Mombuga nenge mokuti ngaashi mEtosha lyaNamibia ohamu kala iinamwenyo ngaashi eedjamba. Kokashana hoka hayi kala ko, pokandombe yi ka nwe tayi kala po nando tayi ende.

Miikunino yopamuthika gwopombanda iimeno ohayi kunwa yili momusholondondo mono hayi pewa naanaa onzo nawa dha gwana nawa , mono hayi koko nawa yina uuyelele wa gwana nawa.

Aantu mbono yena oondama dhokutekula oohi, kombanda yondama ohaya tula ko onete , opo yi keeelele iiyagaya nomafo gaa haye momeya opo ga etemo ekako.

Oondjuhwa ekondombolo nonkadhindjuhwa ohadhi kala unene pamwe ngele dha londa koshikuku hono hadhi lala opo yi gamenwe.

Aanafalama yo oohi ngele ya mono kutya oohi dhimwe odha koka nokuteya ohaya kutha oonete, shampa ya kutha oonete e taya kutha mo oohi momeya.

Aantu mbono yehole okweenda taya tala oshilongo nomombuga meendundu. Ohamu kala mu na opate, nopate ohayi ningwa mo nuudhigu, oshoka omu na omilondo odhindji nomamanya.

Eengombe oha dhi kala meefalama dhatopolwa muukololo, moka hadhi pe welwa okulya nokunwa, naamoka woo dhimwe hadhi kandelwa nokuwendwa opo dhaa ha kwatwe kuupuka .

Memwedhi dho pokati mpoka dho Aguste noJuli aantu oha ya teya iilya momapya, oha yi tetwa ko nee e ta yi tulwa moontungwa e tayi falwa kolupale hono hayi kakukutila nawa.

Iilya ngele yatutikwa momeya ohayi yanekwa pothayila opo yivule yikukute nopothatila mpono opo hayi kuthwa tayi falwa komashina yika tsuwe yini uusila wokutelekithwa iimbombo.

Aantu yamwe ohaya tekula uuhi uushona momakende, taye wu tula momakende taya tula mo omeya yo taya tula mo niikulya opo wuvule wukoke yo yewutule moondama nomomatale

Aantu mba ye na oofalama, ohaya teya iilikolomwa yawo, iilikolomwa yawo taye yi nyanyula taye yi tula moonete, shampa yeyi tula moonete yo taye yi dhindi nee moonete mo omeya.

Aantu ngele taya ningi oondama nenge okadhiya kokukala oohi, kohi ohaya tungu ko nosamende, opo kukale kwakola nawa nomeya kaaga vule okuya mevi.

Oohi ohadhi kuthwa mo nee sha yooloka, yamwe ohaya longitha omashina, yamwe ohaya longitha oonete. Oohi ngaashi oontangu.

Iimeno oyo iinima yimwe mbyoka iiwanawa nohayi eta ombili shampa ya ziza. Naanegumbo ngele ya kundukitha iimeno ya ziza nawa ohaya kala yu uvite nawa taya kutha omathano.

Embakumbaku olyo oshinima shimwe shasimanekwa shoka hashi longithwa kaanafalaama okupulula, okututa uuhoho noshowo okuyungula iilya.

Uumeno uushona mbono opo tawu koko ohawu kala wa kunwa muunima wopamuthika gwopombanda mbono hawu kala wa kunwa wu li melandulathano.

Aanafalama oyendji oye na uundama, mboka wa ningwa pamuthika gwopombanda, moka ha ya tekula oohi dhawo, nongele dha koko, oha ye dhi teya ya ka landithe nokulya wo.

Mbono ye na uudhiya nenge oondama dhokutekula oohi ohaya tekele mo nee omeya taga zi moopaipi opo oohi dhi vule dhi kale momeya moka tadhi mbwindi dhu uvite nawa.

Aanafaalama yoohi ohaya ningile oohi okandama ka ningwa noothaiyila mono hamu tulwa oohi dhi li momeya nokombanda yomeya ohaku tulwa oka kwatelwa ke na iikulya mbyono hayi kala tayi hiha yu uka momeya.

Ngaashi iikwamboga mbyono yoomboga ngele ya kunwa ohayi kunwa yi li melandulathano, tayi pewa nawa uuhoho wa gwana nomeya, tayi kala ya ziza nawa hapuka nawa.

Iilumbu mbyono yaza kiilongo niilongo ngele ta yeya moshilongo yi tale oshilongo oha yi londo koondundu eta ya yi kombanda yoondundu eta ya tala nee pevi mpono yo eta ya tala nee kutya oshilongo oshi li ngiini.

Oongandu ohadhi kala momeya, oongandu oshinima sha nika oshiponga noha shili aantu , ohashi longithwa nee ngaashi okukuthako oshipa tamu longwa iinima ngaashi oondjakete niinima iikwawo yiili.

Otu na omambakumbaku ge na omatemo ga yooloka ngele taga fulu mevi. Otu na ngono gokutatula oluma, po ope na ngono owala gokunengeneka evi.

Eenduli iinamwenyo yimwe mbyono yihole mokuti mono omiti omile oshoka oyina oothingo oonde opo yivule okukala tayi laalele omafo ngono geli kiitayi yopombanda .

Miilongo mbyono ya putuka opu na omahala ngono gomanwino, aantu mpono haya yi po unene komatango. Haya kala po taya nu, ohapu kala nduno omililo dha yoolokathana tadhi kenyauka.

Mboka yena otseyo nawa muuhilili, ohaya ningi ofaalama yuuhilili tayewu kunu, tayewutula moshinima shafa oshikunino mono shadhikwa nawa. Shampa nee yewukunu tayewu teya.

Omuthigululwakalo gwoshiwambo aantu ohaya kala yazala oondhelela taa gwaya olukula, taya kala nee yena omishila ngele taya dhana unene tuu nande opo hango.

Moofaalama odhindji dhomapungu ohaga kunwa geli momutete gu ukililathana, nopokati oondjila dhoku tula uuhoho nomeya, nohaga kala ga ziza nawa ga tekelwa nawa.

Moondama nenge miikwatelwa mono hamu tekulilwa oohi, aantu ohaya tulamo oshikwatelo shono shina iikulya , hashi talama kombanda yomeya, etashi kala tashi zi iikulya mbyoka tayi liwa oohi.

Unene tu sho etango ta li kapa oyana aantu oye hole okukutha omathano getango sho ta li kapa oyana. Omathano ngono oha ga monika nawa giikogo yalala la kegulu noya halakana mpaka nampeyaka.

Iimeno maanafalama mboka ya huma komeho ohayi kunwa owala momatungo omanene. Mono hayi kunwa ya siikilwa kohi kohi yetungo.

Aanafaalama ohaya ningi ominino ominene, momunino mono ohamu zi nee ombuthulu yaya momukanka ngono gwe enda pooha nomidhi dhoshimeno, tagu tekele nee omidhi dhoshimeno sho.

Kooha dhefuta ohaku kala wo evi lyiigongela ko , na ohali kala lya ningwa oondjila komakuthikuthi gefuta sho haga kala taga inyenge tageya kooha nokomunkulo.

Uuhi mbono uushona hakutiwa oontangu ngele aanafaalama ya mono kutya yo oyahala oku wu teya ohaya longitha oonete taya nete momeya opo oonete dhi etemo uuhi mboka .

Aanafaalama yoohi oha ya kala ya topola omeya muukololo. Oohi dhimwe odhili mokakolo kamwe noonkwawo odhili mu kamwe ki ili. Oha yedhi tulile mo iikulya opo kaadhi silemo ondjala.

Aantu mbono ye na ofaalama yokutekula oohi ohaya kala taya wapaleke mehala mono mu na oohi opo li kale la yela nawa, noohi dhi kale mo dhi na uundjolowele.

Aantu oye hole pomahala gwokwiiyuvithanawa. Pomahala mpono haya kala ya nyanyukwa ngele ya tala etango sho ta li yi mo. Nohaya kutha ne omathano getango shi ta li yi mo.

Mo muthitu nenge mombuga omuna oondundu mo ihamu kala naana omiti niihwa. Ohamu kala unene mwa yela owala mwambugala

Omamanya gomombuga ohaga ningipo oondundu nongele ge li kumwe oto ti owala oga londweka kumwe no iha mu kala unene mwa mena omiti.

Mombuga omo mono hamukala muna oondundu no mamanya taga gu. Moombuga muno ihamu kala naana iihwa ohamukala omwiidhi omushona gwa topoka mpaka naa mpeya.

Oondunda ndhoka haku tiwa oololya ohadhi tungwa unene pomahala mpono mokuti mono unene hamu lala aantu haye ya okutalela po oshilonga, okutala iinamwenyo, uunshitwe nomiti.

Omiti ndhoka dha simana ohadhi adhika mombuga yoshilongo ndhoka hadhi hupu uule wethimbo dhaana omeya, odho dhimwe dhomiti ndhoka hadhi thaanekwa kiimaliwa yoshilongo shaNamibia.

Opu na omamanya gamwe ngono gena ongushu na ohamu vulu okulongwa iinima yi ili no yi ili ,oha mu vulu woo oku adhika iingoli ngele ga tatulwa.

Aantu oyendji yopamuthigululwakalo goshiwambo oye hole oshimbombo, oku shilya nomboga, osho shimwe sha simanekwa sho miikulya oyindji yopamuthigululwakalo gwaawambo, ekaka nenge omboga.

Oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa kuukuku nenge kiikololo mono hadhi kala dha tuliwa mo iinima opo dhi kale dha lyata ko dho dhi vule okulangelako omayi gadho

Opuna oondundu dhimwe dhili mombuga, omamanya gadho ohaga kala giilonda nongele owe gaadha oto hala kutya oha tulwa kumwe komuntu. Opena wo omamanya gamwe haga kala taga ngoongolo kuza pombanda kuya pevi lyondundu.

Omambakumbaku gomatemo goongalo, oha ga longithwa mevi ndyoka epu, opo ga lalakanithe evi, noku ninga evi lyi ka le lya nengena nawa, nuuna mwa kunwa iimeno ota yipiti mo nawa.

Opu na omashina ngono haga longithwa kiilongo ya putuka okutekela iimeno mbyono ya kunwa moshikunino.

Aantu mboka ye hole iimeno niikunino, ohaya ningi iikunino e taya kunumo iimeno yawo ngaashi oomboga, uunawamundesha noonyanga miikunino ya ningwa miiti noonete.

Opena aantu mbono haya tekula oodhila ngaashi oombaka. Oombaka odhi hole unene momeya, nohadhi tekulwa dha tulwa mokandombe komeya, moka hadhi kala tadhi iyogo kehe ethimbo.

Omuti ngoka hakutiwa o quiver tree oha gu adhika unene mombuga, moka muna eendndu, nomwaana omwiidhi moka ha mu kala nwa toka.

Aanafaalama mboka yena omashina gahuma komeho ohaya pweya omwidhi, omwidhi tagu pweywa tagu ningwa uusila mboka hawu landithwa wo kaanafalama yaka pe iimeno yawo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku, oku pulula nomatemo gambakumbaku taga nengeneke evi, opo lyi kale lya nengena nawa uuna tamu kunwa.

Aantu pomathimbo gomafudho oha yayi komahala hoka kwa mwena nawa , taa kala taa yotha oonyama dhawo yo taa nu iikunwa yawo opo yavulukithe omalutu nomadhilaadhilo gawo.

Opuna gomuthigululwakalo ngono hagu ithanwa taku tiwa aayelele. Aantu mbono haya kala ashike mokuti, nohaya hupu unene moku dhikpaga iinamwenyo.

Aanafaalama yamwe ohaa tekela iimeno yawo nomeya ngono gaza moondama ga nanwa mo kominino. Oha ga tondoka nduno momikanka ndhoka dhe enda pooha nomidhi dhiimeno.

Momuthigululwakalo gwoshindonga nenge gwoshiwambo aantu piituthi ohaya kala ya zala oondhelela mono haya dhana uudhano.

Mboka yehole iingulu, noye na ohokwe, ohaya ningi ofaalaama yiingulu. Ohayi dhikilwa nee okagunda kayo kiikalela, mono hayi pelwa okulya nokunwa.

Aanafalama mbono ye na iinima yokutekula oohi ya fa oondama, ngele ya hala okuteya mo nande uuhi mbono uushona, ohaye wu teya mo nuunete, taya dhindi momeya moka.

Aakwanezimo ohaya kala ya nyanyukwa unene ngele tayii thanekele piimeno mbyono ya ziza nawa ngaashi omutete nenge pomakunde noshowo pomboga.

Opu na iinamwenyo oyindji mbyoka naantu yamwe kaye yishi nohayi monika nuudhigu pomathimbo gamwe ngaashi uunikitha noongwiyu.

Opena wo aanafalama yamwe mbono haya kunu nenge ye na ofaalama yomambanana. Omambanana ohaga imi nee ge li komuti ga pakela, na ngele ga dha okuteywa aanafalama ohaye ga teya ko.

Opu na aantu mbono ye na uunongo nohaya tungu moondundu nopomahala mpono pu na omiti odhindji, ya hoka moondundu ya ninga mo oondunda oombwanawa niilumbu ohayi ya nduno tayi tala uunongo.

Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo. Yamwe oha ya tekele ta ya longitha ominino ta ya shashamine kombanda yomafo giimeno, opo yi vule okukoka nawa yaa ha se komutenya.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala momeya noyi hole okukala pokaantenya yuuve okaantenya noha yi holama momwiidhi noya nika oshiponga oha yi vulu okuyambela aantu nokuya lya.

Uudhila ohawu ningi iihandhila yawo mbyoka hayi kala onga omagumbo gawo moka hawu valele omayi nokulangela naamoka wo hawu kale ke uudhilona wawo manga uushona.

Iilya ohayi anekwa kombanda yothaila ngele ya zi momeya moka ya li, yo tayi ka tsuwa nee etayi ningi uusila wokuliwa nenge wokudhunga ontaku.

Oohi ngele dha koko aanafalama ohaye dhi tege mo, taya kutha mo oonene, noyendji oye hole oku ithaneka nadho opo wo ya koke aalandi dhokulanda oohi.

Mombuga aantu ohaya tungumo omahala gawo gokuuva ombepo , mono aantu haya kala yeli pombanda yakuutumba omanga yatala komeya nokuuwanawa wuunshitwe .

Oondama ndhono dhokukala oohi nenge dhikunuwa ohadhi tekelwa nomeya ta gazi koonzo dhimwe dhiili. Opo dhi vule oku kala dhina omeya, opo oohi dhi vule oku kala mo uule wethimbo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yi ili noyi ili nohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa nongele ya silwa oshimpwiyu ohayi kala ya ziza nawa naantu ohaya tonako omafo ngono taya kapakapo.

Opena omambakumbaku ngoka haga longithwa oku halaka evi ngele taya ningi oopate ,Naangono woo haga longithwa nongele taga falwa komahala gi ili ohaga londekwa moololi.

Omeya ngele taga dhindwa oombahiteli, ohaga ende moondoloma dha yooloka nodha yooloka. Opo ga kale taga vulu okulongithwa noku nuwa kaantu.

Opuna omashina ngoka haga langela omayi ngaashi wo ondjuhwa. Omayi ohaga uvithwa uupyu nongele ge li po kutendula uuyuhwena ohawu tendulwa mo.

Oohauto unene tuu dhiilumbu nenge dhaazayizayi ohadhi kala tota oondjila mombuga moka haya ende taya tala uunshitwe, omiti niinamwenyo nkene yili.

Eengombe mee faalama dhopamuthika gopombanda, ohadhipewa iikulya dhili muukefe dhatopolwa, moka hadhipitithamo owala omitse.

Mombuga ohamu kala unene eendudu, eendudu dhono dho mamanya niinamwenyo yo mombuga ohayi hupu nuudhigu komeya shaashi kamuna omeya ogendji.

Uusiku ohaku kala uudhila mboka tawu li. Owu hole owala unene okweenda uusiku. Nuudhila mbono ohawu ithanwa taku tiwa omahwiyu . Naantu oyendji ohaya tila uudhila mboka.

Mokuti ohamu kala oondhila dha yooloka ngaashi omakodhi noontsa. Odhi hole oku londa piitayi yopombanda opo dhi mone kokule .

Omambakumbaku oge na omatemo ga yooloka. Gamwe ogo ku tatula oluma na gamwe ogo ku longa owala mevi ndyoka epu. Ngono goku tatula oluma oha ga longithwa woo okufula mo ongwena opo ga nengeneke evi ongwena yi ze mo.

Mokuti nomofuka ngaashi mEtosha omuna omahala ngono goku lala, nomahala ngono gokutalelapo, mono aazayizayi haye ya okutala Namibia, haya lala.

Oofaalama dhoka dhili pamuthika gwopombanda, iimeno ohayi kunwa metungo enene moka hayi kala mo ya endjelela kiitenda, opo yi vule okukoka nawa noku tewa.

Kiilongo yimwe iimeno ohayi kunwa muunima mboka kehe shimwe shili mo ashike osho ashike tashitekelwa tashimene ashike shilimo osho ashike shaziza nawa nosha hapa.

Mombuga nenge mokuti ohamu kala eendundu niimeno ohayi kala yamena kombanda yeendundu hono nomamanya gamwe ohaga gu gu uka pevi.

Komunkulolonga aantu ohaya yi ko ye na iiyenditho mbyoka haya tondoka nayo momeya taya tala kutya omeya oge li ngiini noye hole okukutha omathano sho etango tali yi mo, oshoka ohaga monika nawa.

Mefuta omu na oohi ndhoka oonene ndhoka nomadhina gadho aantu yamwe kaye ga shi nohadhi monika tadhi tondoka kombanda yomeya tadhi ningi omakuthikuthi.

Aantu ngele ta ya teya oohi dhawo dhoka ya tekula moondama nomuudhiya wawo, ohaya longitha oonete opo ya vule yedhi kuthe mo dhiye kondje.

Moombuga dhimwe omu na ngaa iihwa iihupi mpaka naampeyaka. Ohamu ningwa oondjila moka iiyenditho hayi ende uuna tayi tala ombuga kutya oyi li ngiini.

Pomahala ngono ge li mombuga aantu ohaya tungu po nawa e taya ningi po nawa. Naazayizayi sho taye ya opo haya lala, nokukala omutumba taya tala uunshitwe.

Uunene ngele omvula ya loka ohayi etele iinima oyindji, needhila ngaashi omakodhi eeTsa. Otsa oyina omeho ngoka ha gamono ko kule lela uule woo kilometre.

Opuna aanafaalama mbono ye hole okutekula omayoka. Ohaga tulwa nee muukololo mono hamu tulwa omwiidhi pevi opo ga kale ga lala kombanda yomwiidhi hoka.

Eendundu ndhono dhili mombuga ohadhi kala tadhigu nande tadhi yogumunuka omamanya taga ngoongola guuka pevi yondundu noondundu ndhono ohadhi ningi oomfupi.

Aantu ngele ya teya iilikolomwa yawo, ohaye yi fala komatala hoka haye keyi fanditha. Iilikolomwa ongaashi omapungu, iilya, omakunde, iilyaalyaaka, oofukwa nomanuwa.

Pethimbo lyomvula elundu oha li kala lya ziza nawa, noongombe niikombo ohayi kala ya paluka nawa komalutu, tayi li omwiidhi gwa ziza nawa yo oyili miigondjati iiwanawa.

Mombuga ohamu kala oondjila ndhoka dheenda nodha tawuka moondundu nodha londa oondundu. Moka hamu endiwa kaantu mboka taya tala ombuga sho yili.

Aantu mbono haku tiwa aazayizayi, ohaye ya moshilongo, taya kale nee taya ende noshilongo taya tala ngaashi kombuga nometosha taya tala iinamwenyo nomiti.

Omeya ohaga tondoka moondundu mono haga hongo mo ondjila, taga kala nee haga tondoka ga landula ondjila ndjo, taga wege omamanya kumwe.

Aanafalama yamwe ohaya longitha oopaipi dhoka dheenda mevi kooha dhomwiidhi dhoka hadhi kala tadhi ziya omeya opo dhitekele iimeno yivule okukoka nawa.

Aantu mbono yena oofalama dhoohi oha ya gongala ta tala nee kutya omeya ogeli mo ngini mofalama yoohi. Yo tayi itulile mo wo omayele galwe

Mokuti kwa Namibia omwa tungwa oondunda hadhilwalwa kaantu mbono ta yazi kiilongo yilwe ta yeya oku talela oshilongo, mpoka aantu ha ya kalapo ta yanu yo ota ya iyuvitha nawa, yo ota ya fudha.

Meefaalama dhopomuthika gopombanda nodhopashinanena. Iimeno ohayikunwa yili muukoloma kehe shimwe oshili mokakoloma kasho shiitendako yili owala metungo ewanawa.

Ethimbo lyoshinanena olya ndulukapo okashina hono kokupulula hono haka tulwa owala omahooli ngoye tokala tohingi ko otaka pulula owala taka lakaneke nawa evi.

Kiilongo hoka kuna omiti omileeleka aantu ohaatoto oondjila ndhoka dheenda pokati komiti. Nomoondjila ndhika aantu ohayeendemo yakayila oonkambe dhawo una ngele yena mpoka taayi.

Iimeno yaa nafalama mbono ya huma komeho noyena iinima yokukunitha oha yeyi kunu muukololo mono hayi kalamo kehe shimwe oshi liile.

Aanafaalama ngele ya teya iilikolomwa yawo, ohaya pakele iilikolomwa yawo miipakete. Ngele ye yi tula miipakete ohaye ke yi fanditha po kaalandi yawo.

Aantu pokwenye ohaku kala kuna uupyu nohaya yi nee hono haku tiwa okedhiya lyokuyoga. Mono haya ka yoga opo yi italaleke yi ikuthe uupyu.

Mokuti nenge mombuga ohamu kala oondjila ndhono hadhi longithwa kaazayizayi , tayeya moshilongo taya ende taya tala iinamwenyo nomiti noshilongo sho shili.

Oomboga ohadhi kunwa unene kaantu mboka ye hole iikunino . Ohadhi kunwa nduno odhindji pehala enene dhili momukweyo mono hadhi tekelwa no ngele dhakoko tashi tewa dhika landithwe.

Oofalama dhopamuthika gopombanda nedhehumo komeho ohadhi ningwa dha tulwa oonete pombanda dhi keelele uupyu owundji, opo waahanagule po omafo giimeno.

Aantu ohaya kokola iikunino yawo yiimeno tayi kunwa nee nawa yili melandulathano. Mono hayi tekelwa, tayi koko. Aantu ta yeyi teya ta yeyi landitha, taya ilikolele mo.

Aantu mbono yaza kiilongo yimwe ngele ta yeya moshilongo ya talele oshilongo uushitwe nomiti niinamwenyo ngaashi Oondjamba ohaya ende mohauto taya tala nee kutya oshilongo oshili ngiini.

Oondjuhwa pethimbo lyomvula ngele ya loka nomwiidhi gwa ziza nawa ohadhi yi momwiidhi dhi ka konaakone uupethipethi wadho tadhi kala ihe dhi li moka tadhi kongo dho otadhi shomona momwiidhi.

Mokuti nenge mombuga aantu ohaya tungu mo omahala omawanawa galonda gopombanda mono aantu haya kala nee taya nu iinima yawo yo taya tala uuwanawa weshito.

Eengombe mofalama ohadhi kalamo dhatopolwa kutya dhino odhomahini nenge odho nyama, dhomahini ohadhitulwa mosela moka hadhikandelwa.

Oomboga ohadhi ningwa miikunino, mono aantu mba yehole iikunino haye dhi kunu dhili melandulathano nawa, opo ya vule ya ilikolele mo sha shokulya.

Iikunino yo pamuthika gwopombanda ohayi kala yaningwa nawa mono iimeno hayi kala ya kunwa nawa kehe shimwe oshina okanima kasho dhi li momukweyo tadhi mono ooonet dhawana nawa.

Komahala ngono ngaashi kooha dhomulonga gwaKavango okwa tungwa omahala ngono omawanawa goku kala gena omanwino niikulya noondunda dhoku lala. Mpono aantu haya tema omulilo taya kala yegu kundukidha.

Okwenye omiti ohadhi kweshuka shampa dhakweshuka omafo ohagi igongele pevi taga tuka. Omafo ohaga longithwa woo nokuninga uushosho taye gatutile momapya gawo.

Iinima mbyono ya simana ngaashi iinamwenyo nomiti ohayi tulwa kiimaliwa ya Namibia omathano gayo ngaashi omuti ngono go Quiver ogulu koshimaliwa .

Mokuti nenge mofuka mono muna omiti omile ohakukala iinamwenyo oyindji yomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu kala iinamwenyo ngaashi ookandje nomambungu.

Aanafaalama yoohi oohi ohaye dhi tula muundama mbono haya ningi yoyene. Ohaya umbile mo nee iikulya opo oohi dhi mone iipalutha dho dhi vule wo oku vala uuhigona.

Oongombe moofaalama ohadhi kala mo, nethimbo limwe ohadhi yi komandhindhiliko ngono gomushigakano hono ha ku thanekwa, hono taku ulike endhindhiliko lyaJesus a hepekwa.

Mokuti ngaashi mEtosha aantu ohaya ningimo uundunda uuwanawa, uundunda mbono tawu hili aantu, opo ye ye ye wu tale. Omo nduno aantu haya gondjo momutenya.

Opena omatungo gamwe ngono nande ogongeleka haga tungwa momidhingoloko nopooha ohapu kala omiti dhono hadhi pushika omafo pethimbo lyokwenye.

Mokuti mono muna omiti odhindji omileeleeka ohamukala iinamwenyo oyindji, yomaludhi giili nogiili ngaashi: ookaandje, omambungu nosho wo oombidhi.

Iinamwenyo moofalama ngashi oonkambe, ohadhi topolwa, ano ohadhi li dhili muukololo, moka hadhi lile moondoloma dha tetwa pokati.

Mongashingeyi uuyuni owa tunga moka aantu ya tunga noondunda dhoka hakuti oolodge. Aantu ngenge taya ende taya zi kiilongo yilwe, opo uunene haya lala mpoka.

Unene tuu Aawambo oya simaneka iimulya yo pamuthigululwakalo ngaasbi oshimbombo, ekaka nenge omboga nomakunde ngono haga ithanwa olunya.

Momithitu nenge miihwa mbyono iile aantu ohaatitotomo uundjila wawo nohaya ended moondjila mono ngeenge inaahala okweenda mondjila oonde dhadhingoloka.

Aanafaalama yamwe oyena omambakumbaku ngono haga tete omwiidhi opo gu vule okukalandithwa po kaantu mboka yena iinamwenyo tayi si ondjala.

Mokuti nenge mombuga ohamu kala oondundu netango ngele tali yi mo e to kutha ethano, ethano ohali monika nawa, ngaashi iimeno ngaashi unene mombuga yaNamibia.

Moofalama dhopomuthika gwopombanda omuna omimino dhomeya ndhoka mwaza ominino dheenda pooha dhomidhi dhiimeno, ndhono hadhi kala tadhi ndondele omeya pomidhi.

Unene tuu mokuti nenge moluhwa ohamu kala uunamwenyo mbono hakutiwa uunyenti nenge uuhaluni. Nongele wuli pamwe owu hole oku nikathathana komilungu shono tashi ulike ohole.

Mokuti nenge mombuga ohamu kala oolamba ndhono hadhi kala dha tosha. Ohamu kala wo oopomba dhomeya ndhono hadhi longithwa kaayendi nandjila.

Aantu mbono yena eefalama dhoohi ngele oohi dha koko ohayedhi teya tayedhi tula mikwatelo tayedhi yogo dhimwe tayedhi tanda dhimwe tayedhi landitha omanga oontalala.

Mokuti nenge mombuga omo moka hamu kala iimeno ya ziza nawa ya mena kombanda yoondundu niimeno mbyono ohayi kala iifupi ihayi kala iile lela.

Iimeno oha yi kunwa unene yi li muuplastika uuluudhe, ta yi tulwa yi li kohi yonete ndjono ha yi kelele oonte dhetango, nenge ha yi dhindi oonete dhetango, opo oonte dhaa ha dhenge unene omafo.

Mombuga omu na oondundu. Oondundu dhoka ohadhi kala tadhi agumuka omavi nenge omamanya taga tondoka guuka pevi lyondundu nondundu ohayi ningi po ofupi.

Mombuga aantu ohaya tungu mo oondunda ndhono haku tiwa oolodya. Oolodya mono hamu lalwa kaantu mbono ye hole omatalelo. Omo haya lala taya tala kutya oshilongo oshi li ngiini.

Okuna omashina ngoka geli pamuthika gopo panda, ngoka haga teya uulyalyaka mboka hawu longithwa oku ninga uusila woomboloto. Uulya ohawu tewa ne, lyo eshina tali wy yele lyo wene.

Mombuga ohamu kala omamanya noondundu, omamanya gamwe ngono toti oga londekwathana komuntu uhe eshito lyakalunga ohamu kala mwa yela .

Uunene oohi dhoka hadhi ithanwa oontangu ohadhi tewa mo momeya noonete, ohadhi kuthwa mo ne tadhifalwa pomukulo tadhi hogololwa mo tadhi yogwa nawa.

Mboka yena oofalama dhoonkambe ohaye dhitekula. Ta ye dhipe nee iikulya nomeya tadhi ninwe moondoloma dhatetwa pomakati.

Uudhila owu hole oku londa kiiti iikukutu hoka hawu londo opo wu ontele oonte dhetango, naantu oye hole oku kutha omathano kuudhila wuli ngaaka.

Mboka ye na oondama dhokutekula oohi, oohi ngele dha koko ohaye dhi kutha mo nee taye dhi tula momayemele, opo taye dhi yogo yo ye ke dhi landithe.

Mombuga ohamu kala oondundu. Mono hamu kala omamanya to ti owala nande oga londekwa kumwe, ashike oge li owala oge li paushitwe watate Kalunga.

Oondama ndhono dhokukala oohi ohadhi kala nomeya ga yela nawa opo oohi dhikale dhina uundjolowele nawa no tadhi vulu okuliwa kaantu nomiti ndhono dhili pooha dhondama ohadhi kala dha ziza nawa oshoka odhili pooha dhomeya.

Opu na oondundu dhimwe ndhoka oonde, nande owu li kokule ondundu oweyi tala ashike. Nomoondundu ohamu kala naana iihwa oyindji, ohamu kala ngaa omano mpaka naampeyaka.

Iikunino yopamuthika gopombanda ohayi ningwa nawa, moka hayi kala yili kohi yiitenda taku tulwa onete kombanda, opo iimeno yi koke nawa ya gamenwa konte dhetango.

Aantu ngele taya tungu, tango kohi ohaya tula ko omunoko gwa pama, omunoko nhononhagu ithanwa osondasi ngono hagu kwatele po etungo opo li kale lya thikama muukolele.

Aanafaalama yamwe oyena uushina mboka woku teta omwiidhi. Omwiidhi ngele gwa tetwa ohagu gongelwa tagu tulwa muupandi woongonga, opo gu vule guka pungulwe nee gu landithwe.

Moondundu ohamu kala omamanya taga gu niinamwenyo yomoondundu ohayi kala ya londa koondundu nomiti dhomoondundu ohadhi nu omeya.

Moombuga odhindji omuna omamanya ,noondundu dhimwepo oohupi ,niihwa iihupi ya ziza mbyoka yili pooha ngaashi omano .

Miikunino yopamuthika gwopombanda oha mu kala ominino ndhoka dhe enda kohi yevi ndhoka dha landula omukanka ngoka gwe enda pooha nomidhi dhiimeno ogo hagu kala tagu zi omeya.

Aanafaalama oha yeya nee kumwe taya tala nkene ofaalama yamukwawo ngaashi nande ofaalama yoohi ta yiyi komeho yo taya itulilemo woo omadhilaadhilo.

Momakuti omuna iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi uunamwenyo mbono haku tiwa uuyaaludhi nenge uunyenti, nowu hole okukala tawu inika komilungu ngele wuli pamwe.

Ngele wayi komunkulo futa gwa Namibia kombaya nenge ko siwakopa nenge kolindili ohaku kala oombwa dhomomeya hadhi kala ko tadhi otele okamutenya dhi uve okawuyuni

Opena omambukumbaku ngoka ga longwa owala haga helela iimeno, taga tetepo omwiidhi. Iimeno oha yi tulwa ashike pokati komatemo ndele ita yi tetwa nande oshowala.

Aantu mbono haya ningi iikunino yeehi ngele ya mono kutya ehi dhawo muudhiya wawo nenge meendama dhawo odha koka oha ye dhi teya neenete opo ye kedhi landithe yi imonene sha.

Oondjuhwa ngele dhalangele omayi gadho etadhi tetula ohadhi kala dhi tula uuyuhwena wadho momawawa, opo dhuuvuthe nawa uuyuhwena kawu se uutalala.

Oondundu dhili mombunga ohadhi kala tadhingu omamanya , nomamanya ngono oha gakala ta ga tondoka guka pevi lyondundu.